Omuntu akwitse enyama, enyama zinuzire munonga azitaire omukooma aku barikutekyeramu abantu abandi bari haihi nawe omuntu ajwaire ekooti y'erangi erikwera.

Ebimera byine erangi ya kinyaatsi, enyima hariyo emiti miringwa eyine ebitaagi, eyine amababi g'erangi ya kinyaatsi. Enyima hariyo orushozi rwine emiti nayo eyine amababi g'erangi ya kinyaantsi.

Emotoka zirimu nizitambura aha ruguuto. Enyima y'emotoka hariyo ebizimbe bya kanyina. Ekizimbe ekimwe nikiba kirimu ebintu bikuguzibwa nk'emyenda. Abantu bari omu ruguuto nibatambura nabo.

Ebinyonyi bibiri byemereire aha kati. Akati kiine amababi gaine erangi ya kinyaatsi. Ebinyonyi biine erangi ya bururu. Ahansi hariho ebinyaatsi. Ebimwe byomire ebindi biine erangi ya kinyaatsi. Ebinyonyi biine omunwa gwiine erangi erikwiragura.

Embogo ziine erangi ya kitaka. Embogo ziine amatu mahango, ziine n'amahembe. Aha mutwe gw'embogo hariyo ekinyonyi nikihararuka. Heihi n'embogo hariyo omuti gwine obupapa bwe rangi ya kinyaantsi. Embogo zemereire omu binyaatsi.

Ekinyonyi kiteekami aha kikungu, ekikungu kiine emiina. Ekinyonyi kiine erangi zitari zimwe na zimwe. Ziine erangi erikutukura endiijo n'eya bururu ediijo n'eiragura. Enyima y'ekinyonyi hariyo ebimera biine amapapa g'erangi ya kinyaatsi.

Abantu bari omu maizi abandi bari aha musheenyi enyuma y'amaizi hariyo amabaare. Omusheenyi abantu nibaguzanira, abantu nibashemererwa munonga omu musheenyi abandi nibooga omu maizi, amaizi wagooga noohurira weena wabangye abantu nibaija omu maizi kwoga.

Kapa neeyiragura aine amaisho garikwera kapa eri ahansi y'ekyoma, kapa eri haihi n'eibaare enyima hariho amabare agandi

Abantu bemereire haihi n'emotoka abantu ni bashatu omwe ajwaire enkofiira ondiijo omuntu ajwaire jaketi ey'erangi erikwiragura emotoka eri omu ruhanga aha mutwe hariho akasozi omuti guri haihi n'emotoka

Omukazi ayekooreire ebafa aha mutwe, atairemu esiwaani n'ebikopo n'ehuuma, eyekomire ekitambare aha mutwe ajwire burawuzi y'erangi erikutukura arimu naatambura ari haihi n'enju

Ebicoori byine erangi yakinyaatsi biboneire munonga nibirebeka gye biine amagara marungi abantu nibahinga ebicoori kubirya byaba bikiri bito bakabyosa nari bakabiteeka bakabirya ninga bakabirinda bikooma bakabusa nk'obushera nari bakabugoya nk'obuhunga

Akakooko karimu nikaza kuteekama aha kimuri, ekimuri kiine erangi ebonire akakooko nikyo kakwizira aha kimuri kugira ekimuri kiine erangi ebonire. Akakooko nikaba nikaronda emere omu mere egyo nikakoramu obwoki obu turikuryaho.

Ebitengye byine erangi zitarikushuushana enkwazi naazo ziine erangi zitakushushana, orukwazi rumwe rwine erangi ya kinyaatsi ebitengye ebimwe byine erangi erikwiragura n'endiijo ya burawuni.

Abaishiki bakwaitse kompyuta. Abaishiki barimu nibasheka, omwe ajwaire garubindi. Ondiijo ajwaire enkofiira. Bajwaire empare z'erangi erikwiragura. Abaishiki barimu nibareeba kompyuta y'omwishiki ow'ahagati. Baine amashokye maraingwa gaboniire.

Omuzaani w'omupiira ajwaire yunifoomu y'okuzaana omupiira y'erangi erikutukura. Ajwaire ekaito ayemereire omu 'eitaka. Abandi abazaani bari enyima ye. Enyima y'abazaani hariyo ebizimbe biine amabaati g'erangi erikutukura. Enyima y'ebizimbe hariyo ebicu.

Empundu eri omu eishwa. Empundu eine ebyoya bingi bikwiragura. Empundu eri nk'abantu eine ebyara bitaano. empundu ekwaitse emere omu ngaro yaayo ei erimu neeza kurya. Ebimera biine amapapa g'erangi ya kinyaatsi. Eri haihi n'ebinyaatsi.

Embuzi ziri omu muhanda, embuzi ni nyingi munonga omu namba. Embuzi zeine erangi erikwiragura ezindi zeine erangi etarikwiragura. Enyima y'embuzi hariyo emiti eyine ebitagi. Emiti eyine erangi ya kinyaasti.

Ekyenyanja kiine obugufa bwa kyenju kandi kikwatairwe omuntu ahaiguru y'amaizi ekyenyanja kiine erisho rihango omuntu ariyo nakyetegyereza kureeba oku kiine ebicweka bitari bimwe na bimwe.

Abantu barimu nibavuga piki omu ruguuto bamwe barimu nibavuga egaari. Emyenda erimu neeguzibwa omu katare. Omu ruguuto harimo emotoka nazo zirimu nizitambura. Ebizimbe biri haihi n'oruguuto, enyima y'oruguuto hariyo emiti miraingwa.

Omushaija akwaitse orwiko ayemereire omu ryato. Eryato riri aha mutwe gw'amaizi. Abantu nibakoresa eryato kutamburira aha maizi kuza omu myanya etari emwe n'emwe. Omushaija ajwaire emyenda eine erangi erikwiragura.

Abantu bari omu ryato. Abantu ni bashatu omu namba. Barimu nibatega ebinyamaishwa by'omu maizi nk'ebyenyanja nainga enshonzi. Omuntu omwe ajwaire enkofiira. Ebinyaatsi byehinguririze amaizi. Emiti eri omu binyaatsi.

Emotoka y'abarambuzi eri omu binyaatsi nerambura enyuma yaabo hariyo emiti, emiti miraingwa enyuma y'emiti hariyo okwezi, ebinyaasti nibiraingwa munonga nibyigana n'ekicweka ky'emotoka.

Abaana bato nibaruga kutaaha amaizi abaana boona bekoreire amaizi omu budomoora, amaizi gari omu budomoora aha mutwe gwabo bari omu ruguuto rw'omucuucu emiti eri sayidi na sayidi oruguuto ruri ahagati abaana abamwe n'abaishiki abandi n'aboojo, abaishiki abamwe bne sikaati abandi biine ebiteteeya.

Motoka eri omu muhanda neegyenda. Entwiga eri haihi n'emotoka. Entwiga eyemereire omu binyaatsi. Emiti eri omu binyaatsi eine amababi g'erangi ya kinyaatsi.

Ekinyonyi kiri omu maizi. Ekinyonyi kiri haihi n'ebimera ebirikumera omu maizi. Ekinyonyi kiboniire munonga, kiine erangi zitarikushushana, kine erangi erikwera, kiine erangi erikwiragura, kiine erisho rirungi kiteekami omu maizi.

Enju eyombekirwe ebinyaatsi ni mpango munonga. Eri haihi n'eimiti miraingwa eine ebitaagi bihango n'amababi g'erangi ya kinyaatsi. Eri haihi n'enju eshakariziibwe amabaati. Omu maisho g'enju harimu embuga eine ebinyaaatsi bito munonga harimu n'amabaare.

Enkofiira ziine erangi ezitakushuushana ezimwe ziine erangi ya kaaki ezindi ziine erangi erikwiragura endiijo eine erangi ya buru, abantu nibajwara enkofiira aha mutwe kubonera abamwe nibagijwara haaba hariyo omushana mwingi, enkofiira ziboneire munonga.

Abaishaija babiri bariyo nibazaana omupiira. Abashaija bajwaire emyenda etarikushushana. Omwe ajwaire empare ngufu erimu oburayini burikwera. Omubiri ogwatsigara gwiine erangi erikutukura. Ajwaire tishaati y'erangi ya bururu. Ondiijo ajwaire tishaati y'erangi erikwiragura. Enyima yaabo hariyo emiti, emiti eine ebipapa, ebipapa biine rangi eya kinekye.

Oruguuto nirucwanisa emiti, emiti ekwataine munonga emiti neya karituusi emiti eri haihi n'ebinyaatsi biguufu, enyima y'emiti hariyo ebicu hariho akashozi karimu emiti

Ebimuri biine erangi neeshemeza waaba noogireeba, obukooko nibwo burikwizira aha kimuri kwihamu emeere, ekimuri kiine erangi ya papo, kiboniire munonga omu maisho nikishemeza

Enju eyombekirwe waaba nashumashuma aha kashumo, enju eyetorirwe emitumba abantu nibaihamu ebitookye, enyima y'enju hariyo enyanja. Enyanja ni mpango, emiti eri haihi n'enju neyamba itaaka obutagyenda, emiti nekigira enju obutatwarwa itaaka aha kashozi ebihingwa bihingirwe haihi n'enju.

Embogo zirimu nizirya obunyaatsi bwomire. Embogo ziine erangi erikwiragura. Enyima ye y'embogo hariyo emiti eine erangi ya kinyaasti. Enjura etwire obwire buraingwa etakagwire, nikyo ebinyaatsi byomiire.

Ebinyobwa biri omu bishushu biri omu sowaani, ebimwe bitondoirwe biri aha mukyeka. Ebinyobwa binuzire munonga, abantu nibabiteeka omu mboga. Ebinyobwa nibihingwa abantu baingi kwihamu entaatsya.

Omuntu arimu nanaaba engaro ze, nanaaba engaro kwetantara endwara nk'okwirukana ajwaire tishati aine omubiri gurikwera

Abaana barimu nibatsindika amaizi aha gaari omwana ow'omu maisho arimu naatsindika egaari n'omwojo ow'enyima n'omwishiki, omwojo ajwaire empare ya kaaki omwishiki atairemu sikati eine erangi erikwiragura abaana bajwaire siripa omu bigyere enyuma yaabo hariyo ebimera

Egaari empakingirwe omu maisho omu binyaatsi, harimu ebyapa bitari bimwe na bimwe byine ebihandiiko ebitarikushushana, emotoka zimpakingirwe nizirenga ina abantu barimu nibatambura, emiti ni miraingwa eine ebitaagi birikukora hare emiti ena ni miraingwa munonga taine bitaagi.

Omushaija w'omujungu ayemereire. Ajwire enkeito omu bigyere, ajwire empare ngufu, ajwire tisaati yerangi erikwiragura akwaiste enkoni omu ngaro ze.

Abaana bato bemereire abamwe bashutami abamwe ti bajwaire vesiti niga esaati z'okuzaana omupiira ahaiguru omwe arimu naasheka abamwe bari enyuma yaabo bemereire.

Enju eine amabaati gakuzire, enju eine edirisa y'erangi ya buru. Enju eigwire enyigi hariho kateni aha rwigi. enyuma y'enju hariyo omuti. enju eri haihi n'amaju agandi. Ebinyaatsi biri omu kibuga ky'enju.

Omuntu ataire obukomu aha kiganja kye. Obundi buri ahansi. Abantu nibajwara obukomo bareebeka gye. Nibushemeza abantu baaba babujwaire. Obutambaara bwine erangi zitarikushushana. Erangi emwe netukura endijo neiragura.

Abaana nibaruga kutaaha amaizi, abaana nibashombesa amaizi egaari, abaana tibajwire kaito omu bigyere byabo. Omwana omwe ajwaire ekiteteeya kitangukire, ebinyaatsi n'ebiti biri haihi n'oruguuto abaana ahi bakuraba omwishiki omwe ayemereize egaari nareeba mutaahi we

Ebinyonyi biteekami aha nfunjo. Enfunjo nizimera ahantu ahari amaizi mingi. Emiti endiijo emezire omu bifunjo biine erangi eya kinyaatsi. Enfunjo abantu nibazikozesa kuruka ebirago kuruka emikyeka, abantu ebi barikuguza bakaihamu sente.